Omusiri gwa dhuuma mungi. Gulina amakoola aga kiragala. Kumbali kuliku emiti mingi, gyona gilina amakoola aga kiragala.

Abaana abobughala bali babiri oghundhi ayemeleire kugali agigwisisa yagyemeleraku, oghundhi agigemye, agibeseku ekidhomolo kugali ekidhomalo ekindhi kiri kumbali bakyemeleiza.

Ekinoni ekiregeya kiri gulukira ku kisu kyakyo. Ekisu kiri ku muti. Kasaga ak'omuti kakotaime wansi

Omufuzi oghe nsikirano oghe Buganda atyaime ku namulondo ye. Omusaadha amwemeleireku amukuuma. Owundi akutaime ali wulirisa bya yogera

Abantu banji batyaime mu maato. Gali abili. Amaato gali mumaadhi, basibyeku emiguwa, mulimu omuti omughanvu. Abandi batyaime e inhuma.

Omwana ayemereire einhuma ghemiguwa gye yasiba siba. Omwana ali mulangi ndhirugavu ayambeire esati endheruyeru.

Amaato gali mu maadhi nga ebinhonhi biri mu ibanga ebindhi biri kugwanga ku maato. Amaato galimu elangi eyakilagala, emyufu ne ya kisitaka

Omukazi atyaime ali tunga ekyalaani. Ali kozesa emikono n'ebigere. Nga ali tunga omukazi onho ayambaile olugoye oluliku ekyeeru n'ekirugavu.

Abakazi babiri baasiba enviri batyeime ku kyuma ekya kalimagezi. Balikitiginhya bombi era balingilire ku kyuma kino ki kalimagezi.

Omusaadha ayemereire mulyaato. Ali mulangi endirugavu. N' elyaato liri mulangi endirugavu. Amaadhi mangi. Lye mereire elyaato

Amaadhi mangi galimu elyato, liri mu langi endirugavu amaadhi ga kisitaka, langi gyegali kulaga. Erimu ama (incomplete)

Endhuki dhiri ku kisasala kya dho inhingi nho mudhenene, omubisi gulimu. Kumbali okwe kisasala kuliku elangi eya kiragala, eya kisitaka no mukono ogw'omuntu.

Amaato gali mu maadhi, ebinhonhi biri kwetolola ku maato. Amaato galina langi eyakilagala, eyekisitaka n'emyufu

Emikono gyo muntu giri kamula, giri kunaaba mungalo. Kumbali waliwo ekyuma. Emikono gyo muntu giri ku ebiviiri bingi

Tulakita eri kulima mu nnhimiro emiti mingi kumbali. Etulakita eri mu langi mmyufu emipira mirugavu.

Abakazi babili basibye ebitambaala ku mitwe. Nh'eminhwa gyaibwe bagisibye nh'obuwero. Oghundhi ayambaile saati ya myalaala, oghundhi ayambaile blouse myuufu. Bali kunoga amajjani.

Abakazi betiise engali. Dhiliku eby'okulya byebali tunda. Kuliku obutungulu enhanha, kidhoozi, n'akaveera akairugavu.